eeyi aloo jam hiiri mbaar jam ne toon on calminaama de on njuuraama alhamdullilah o wiyetee ko Adama Abou yettoode Sy

noddatmi ko nokku men ene wiyee Bahaw eeyi wallahi

mbaa alahamdulillahi hakkunde <hesitation> jom gesa e ngaynaaka foti tan ko wallonndirede

sabu so tawii muñonndiraani tan

mi weltinirii Amadou Baydy Kane

eeyi on njaaraama

jam woni toon

oo ko Yero Diaw

jokku golle

ndeen noon jokkee golle Allah yo? mon tampere mon no feewi a jaaraama seydi Bah